Paɣaba ayi ka bɛ duɣuri bindirigu ka ŋun ba maa ye liiga ka zaŋ yelo ka ŋun ba maa gba ye yelo ka zaŋ chinchin'bulu pa ka bɛ bobi bobisi ka niŋdi bindirigu maasa kokoo.

Duuni ka kpikpaliga biɛni ka kuɣusi biɛni ka di suŋ taasi ka katinsi biɛni ka punu waati biraw bilaaki ka faani biɛni ka tiivi biɛni.

Bɛ gba paɣaba ka bɛ wari wahi ka so chinchina bɛ nyɔri ka zaŋ yeri nima n ye ka zaŋ chinchina n bobi bɛ zuɣuri ka dabba gba ʒia ka zaŋ chinchina gobi ka ye liiga nima ka gbibi zuya.